Arttisttiya Diiddi Gaaggi woykko Gaagga Siyumi erettida Wolaytta yettanchchatuppe issuwaa. I kessido erettida yettatuppe wozee, bolee bolee, ganggee,... h.h.m yettati de"oosona.

maayo keettan dumma dumma quutta naatunne gitaa mayyoy bayizettiyo keettaa. ha sohuwan dumma dumma lo'iya mayyoti irkkaasha marccuwan beettiyo sohuwa.

puuttuwa lee'iyan simbbiridi suutta meraa tiyido dangguzaa maayida na'iya beetawusu. qassi i matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Hagee bitane i bawu ayba gidida asa gaanaassi danddayetti bawu. Bawu hagaa bitaniya hegaappe shocidi denttiyabikkonne woykko dendda eqqa giidi denttiyaabikkonne baawe ishshi.

Dumma dumma puulawu maadettiyo daro qommo ciishsha qommotti puulabba wottiyo maasofiya bolla shiiqiddi de'osonna. Ha ciishshay daro merara lo'i uttiis.

Nu biittaa giddon keehippe erettiyaa arttisttiyoo godattiyoo tedfaaye selaamo getettiyaara daro biraa ekkada issi buzo bankkiyaa asayoo erissayda de'iyaara bettawus.

Issi tamay miidi ashshidosaa milatiyaa sohoy issi baggay maata mera milatidi lo"ees qassi issi baggay adil'e ciishsha mera gididi aari uttidagee haattaa xayidaba milatees.

Keettaa giddon maayuwaa a giddo gelissidi wottiyoo eqo saaxiniyaa xeelliyoo wode a meray zo'o gididagee muleera oyddu kifiliyaara de'iyaage ba giddon darobaa oyqqees.

Nu luxetta keettan issi maxaafa keettay de'iyaagan oottiyaa bitane de'iyaagee naati maxaafaa soo efidi nabana giidi oychchiyaaba gidikko maxaafaa naatussi imiishsha?

Issi worqqa keettay de'iyaagan dumma dumma worqqaa qommoti he keettan de'iyaageeti keehippe lo'oosina shin he worqqatu gatee keehippe dariishsha ?

Cora wolaytta wogaa maayuwaa maayida asay de'iyosan issi qiiba na'iyaa dinkkiya baqqayda ha simada pootuwaa denddasu. Ha na'iya de'iyosay woykko wolaytta wogaa woykko gifaataa bonchchidi deanawu danddayoosona.

Issi bollaara duge yiida magalashoy deiyo keettan dumma dumma puulabati deosona. Ha keettan zammaana oyde, uppupa pugogenne hara lo'iyabati deosona. Hagee ayba allaliyase?

Keehi cora caammay bayzettiyaagee issi diran shiiqetti uttis. He caammaakka qassi zal'anchchay giya gallassay gakkiyoo wodiyan bayzzanaw kessidi efi agges.

Issi issi lo'iya kataman diya katta keettan asay bawu ba laggiyaara injjetiya injjetiya sohan uttidi ba wodiya aattees. Qassi kattaakka mees.

Kase Toophphiya kiike mocona haylle mariyama desalegni Toophphiya banddira matan eqqidi biittaassi de'uwa qonccisside de'ees. Ha kase kawoy daro eray de'iyo asaa.

Hemettanawu danddayenna bollan qohoy de'iyogeeta issi sohuwaappe hara sohuwaa efaanawu go'iya zemppiyogaara de'iya gaare mala oydee de"ees. Hemettanawu danddayenna asatussi ha oydee giigees.

Wolaytta biittan kawotida cora kawotuppe haxe milileera olettidi lo"o haydaa xaafissida kawoy oonee? Ha kawuwa sunttan wolayttan oosettidabati aybee aybee

Issi kushiyan oyggidi hemetanawu maadiyaa laptopee de'ees. Hagaa laptopiyaa doya wottoga gidishin a giddonkka dumma dumma xeellanawu lo'iyabati deosona. Ha laptopiyaa gatee appune?

Ubba kaameekka ban danddiyida dumma dumma oosoy de'es. Ha kaamee ogiya giigissanawu maaddiyaagaa gidishin xoqqunne ziqqi giida biittaa issi malissidi shuchchaa ogiyaa giigissanawu maaddes

Hiillanchchay kalttaa medhdhiiddi tuutiya ordde mittan medhdhana koshshes. Ordde mittan medhdhana xayikko issitoo mittaa qerishin meqqidi gede giddon gelana danddayes.

Qooriya asayi shammi ekkidi wottiyo biratappe merettida wolayityatto pitaleta. Nu biittan daro asayiha pitaleta shammidi wotti wotti kehippe elettiiddi pee"es

Taabootaa woossiyo keettan ammaniya heezzu asati keehi daro yashshaara bantta woossiyo keettee wogaa poloosona. Gidduwan diyagee ubba bari sinttaakka gentti uttiis.

Kattan yeegidi kaatanawu ubbabawu maaddiyaa timatime de'ees. Timatimiyaa kaattiyo ogee dumma dumma gidishin a anccid mikkokka keehin maaddees. Tana timatimayaa miyode uluwaa sakkees.

Keettaa huuphessan beettiya deegara saluwa kammidi koorinttiya wolqqaa aattiya shubay corattidi kanttiis. Ha eqqida keettay mehiya xale keetta gidiyooga xuufetee yootees.

Zamaana shuchchappe oosettida ogiyaa dembbay xeeliyode horophphille uttiyo dembba milatti ekkees. Ha dembban ya gaxan keettay kaame eqqidage qassi hara dumma dummabatikka de'osona.

katamaa keettaa qonccissiya irzzoynne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. keettatikka hagan beetoosona.

Duunnee diyoo heeraara kanttanawu tana keehi yashshees, gaasoykka duunnee iray bukkiyoode herddidi qohanawu danddayiyo gishshawu. Bantta huuphiyaa giigissi hemettiyaa macca naati tana ayba lo'i.

Wulliya awayinawaxxishin issi mereta shuchchay de'iyo heeray beettes. Darosan woodee laamettiyoode darobay laalettes leemisuwassi ekkikko shuchchay biittawu laalettes. Shin ha sohuwan mereta shuchchay Hanno gakkanawukka de'iyaagee beettes ha shuchaykka asaa naatussi daro go'aa immes.

Issi yelaga arssa macca huuphphiyaara hoshkkaara n'iyaa ayissi nuna xeellada miiccayi? Ippe haddirssa baggaara diyaa amaarattuwaa xuupe ayi qonccissana koyidee?

Daroto ganddaa heeraa asay de'iyo maata keettay iray bukkiyo wode iraappe ashshii? Wolaytta biittan aappun qommo wogaa keettati de'iyaakko eriya asi de"ii?

Bootta qantta shuraabiyaaranne karetta qantta boggiyaara maayidi ba xeessan kootiyaa qachchida yelaga arssa attuma na"aa. Boss yoss yaagiyaa xuupiyaa oyiqqi uttis.

Beni ta guuttatettan de'iyo wode nuson cora dorssay diyagaa ekkada henttawu woraa bays. Tana qassi he wode aybippenne aadhdhi lo'iyagee ta laggetuura kaa'iyo kaassaa.

Xaace issi heera woykko issi biitta sarotetta naagissiya keehippe daro aawatetta oyqqidda kawo oosanchcha. Ha kawo oosanchchay biitta saruwa naagisees.

Dumma dumma mal'o qimaamiyappe ka'iya qumay buddena gaxan wottidi maanawu giiggis. Ha qumma gidon dumma dumma dooza murutatti kaa'iddi de'osona.

Nu toophphiya kiike mocona gidida nu kawuwaa ahimeda aabi daraphphan uttidi cenggurssaa xoqqu oottiya mishshan odiiddi beettes. Nu toophphiyan hagaappe Kase daro asay. kawotidaagaa gidishin ha'i ha kawoy dooretti uttis

Issi wodallaa na'ay oydiya bollan uttis. Ikkaa botta shaamiziya giddoraa maayis. Bollarakka kareetta maayuwua maayidi ba kushiyankka qassi saatiya wottiis.

Wolaytta gutaraa kareelra yaa soo geliyo wode cora kase wode kawotu pootoynne mino mino asatu pootoy de'ees. Ha pootuwappe issoy Kawo Xoonaagaa.

keettaa karee dembbay asaassi xeelliyoode keehi lo"ees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi qorqoro keetta karen goda bolli koka kola yaagiyaa xuufenne abadire qan'e keetta yaagiyaa xuufekka de'ees. Ha katta keettassi penggen shuchcha ciiridi hiixido sa'aykka de'ees.

Qoodan heezzaa gidiyaa asati boottawu biida shamisiyaa maayidi naa"ay ha baggi simmidi eqqin issoy ya baggi simmi ba oyqqido silkkiyaan pootuwaa denttiyaagee lo"ees!

Kaamiya ogiya giduwan heezzu xaacetti bantta dumma maayuwa maayiddi pootuwa denttiyo zamaana buquran pootuwa denttosonna. Ha xaacettu guyen cora asatti de'osonna.

Karetta macca asaa caammay qamisiyaara mayyiyogee des. Ha caammay gediyaa ginddiyaara sintta xugunttay attennan kammiya gishshawu wottanawu keehi injje giyogaa.

Daro lo'iya matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. aahonne sa"aa kummi uttida lo'iya bonccoy beetees.

issi bitanee diyaagee keettaa keexxees. appe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Cora naati bootta maayuwa maayidi eqqidaageeti oyqqido banddiraa qottaynne meray ay malee? Ha sohuwan de'iya macca naatinne qassi attuma naati woysee?

Xoossoo ne ashsha! hagee ayba ba wolqqaa sa'an coogidi gussiyaa asee hagaa kena buquraa ba huphphiyaan tokkidi awa gakkanawu biyaakko erettena!

shuchcha keettaa boli xoossaa woossa keetta gidiyoogaa bessiya malaatay des. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi issi sohoy deretidi goyyanawnne zeranaw injjetenaagaappe denddidaagan he heeran asay mitta xalla tokkidi agiigidoogee he heeray ayba iitii .

Ogee diyaagaa matan cora asay haa simmidi yiidi beetees. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Dumma dumma miyoo wode payyatettawu maddiyaa mitta ayipeti doosonashin eta ubbaa giddopppe loomiyaa gakkiyayi baawa. Hegaa gishshawu daro asayi go'ettes.

Addis ababa ambba giigettida tohuwaa kaasay de'iyaagan nu biittiyoo toophphiyoo ayssiyaa kawoykka he sohuwan kaa'iidaagaa daro asay be'idi keehippe malaalettis.

Adil'e ciishsha Mera gidida usuphuntta kifiliya wolayttatto luxiyoo maxxaafay beettes. Ha maxxaafay luxanchchati wolayttatto doonan liiqidi haasayanawu maaddiya luxiyo maxaafa.

Laa hagee sohoy nu biittee itoophphee giddon awa heeraa getetti erettiyaakonne oonee nusi odanay! deree lo"o lo"ena eqqa wozanaa gaggees!

ha bitanee awa asaa heeran diyaaba malatii? qassi appe guye bagaara aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Orttodookise ammanuwa kalliyaanne kaalettiya issi karetta maayuwa maayida asi beettes. Ha asikka orttodookise ammano keettan daro wode de'iyagaanne asaa bantta ammanuwaakko kaalettiyaagaa.

Daro wode wolaytta biittaa giddon haniyaba aybaykka wolaytta asawu eta odo gattiya televizhiiniyan aadhdhees. Televizhiiniya kaalliua asauba biityan haniyaabaa erees.

Adil'e Mera ciishsha maayida toho kuwaasiya kaassanchchati maraara issippe eqqidaageeti beettoosona. Toho kuwaasiya kaassay bollaa minttettanawunne harggiya teqqanawu harabatussikka maaddes.

Meeze qumaa getettiyaa gooshshaa muruta quma getettiyaa shukkariyaa, donuwaa, boynaa qassikka hara hara miyoo kattati giddo ginan bambbaree de'iyaagara uttiis.

issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. ichchashshu asati eqqidaageetuppe naa"ati aayyonne aawaata.

Caamay dumma dumma mehiya galbbappe paabirkkan geliddi merettiya asaa ba tohuwa puulayanawunne qassikka danuwappe naaganawu maadiya buqura. Ha caamay keehippe lo'iyaaga.

Issi keettaa giddon de7iya kaarettay asay uttanawu maadiyagee aybe? appekka sintta baggara keehippe puulatidi de7iya mittappe oosetida so miishshatuppe issuwaa sunttay oonee?

tukkiya punniidi beettiya macca naati diyaageetinne qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Shuchchaa keettaa keexxi simmmidi qassi a dumma dumma meran puulayanawu koyikko go"ettiyoo puulayiyaa miishshan issi yelaga na'ay keettaa tiyiiddi de'iyaagee beettees!

cora duummaa duummaa merara de'iya xaafiyo miishshay issi sohuwan maarara eqqi uttidagee aybawu maadiyakkone ereeti? xaafo miishshati muleera qodan woysa gaakkiyonaa?

ichchashu naati eqqidaageeti ayba lo'iyoonaa. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Mi''i giida dembban gede zaari tokki aggido paappayaa yaagiyoo mittaaayi ayiba lo''i uttidee. Awu mitta xalla gidenna ayipeekka aagee ayiba mal''ii.

Kushe hiillanchchay ba kushe hiillan massiddi ubba qassikka molliddi giigissiddo oydde wuyggen uttiis. Ha oyddetti mittappe massin merettiya so gido buqura.

Giyan asayi zal''iyoo ubbabaappe tana zal''anawu keehippe iitiyaayi badalaanne lokkomaa zal''iyoogaa. Aayissi giikko ha zal'iyan woree daapuraadan daridi wodhdhana danddayenna.

Zo'o shuraabiyaa maayida kare biittee woykko poolande biittaa toho kuwaasiyaa citaayo kaa'iyaagee laytta kumettaa aybanne ba qexe geennan wursso giishshawu gooba kasanchcha getettiis!

Gadeppe maxettida meetettiya mittaa ayfiya uyiyobawu dirxxidi laammiya zammaana maashiinee loomiya dirxxiiddi de'es. Ha dirxxetta ayfiya oonne uyanawu keehi ufayttees.

Haattay shokkidi gidduwaan qanxxi wottido sohuwaappe hara baggi issi adussa kaamee pinnidi biidi de'iyaagaa xeelliyoo wode he haattan kunddiyaaba milatees.

Waadu miizzay daruwa maaxxiyo gishshawu hegaadan qassi keehi irxxa maata maanawu koyyoosona. Qassi taani waadu miizzaa solppoppa qooruwan heemmiyode ta miyodan hanees.

Dumma dumma mali'iyanne qassikka keehippe lo'iya qumay bayzzettiyo qumma keettan bayzzettiya kattay keehippe mali'iyaaga. Ha keetta karen eqqidda kaame daro ali'o.

Issi gutti keettaa keexxanwu woykko shammanawu wolqqi baynna asay guuttaa guttaa immiidi wurssanawu assi oohiyaa keexxidi immiyoo keettaa be'iidi de'oos.

Naa"u goomaara de'iyaa haree goochchiyoo gaariyaa shin qassi ha sohuwaan hariyaa sohuwaan baluqquwaa caanidoogee hegaadan esottenan ixxin a bollan de'iyaa asay wodhi aggiis!

Magani asoo! hagaa lo"o hanotan giigi uttida wogaa qumaa milatiyaaga ma ekkada saluwaa doonan de'iyaa deriyaa kiyiyoo wolqqaa demmaasa yaagiyoogee qiliicoppe issuwaa!

Huuphphiyaa binaanay qoqofettiko mokisanawu mata wodiyan doommidi dumma dumma alamiyaa kifiliyan cora tekinollojjiyan huuphphiyaa mokisiyaba mal'i beidi bayzzosona. Ha beetiyaa miishshati heegappe issi ayfiyaa.

Afaare bazzuwan gaameela maarara laagidi deiyoge de'ees. Gaamelaay bazzotiyaa heeran deanawu keehin danddayees. Hagee gaamelay deiyo heeraymaxine beettiyo sohuwappe issuwaa.

Issi aaho keettan cora baltteetayi diyaageetu sinttan issi geela'eeranne womdalla attuma na'aara wolayittatto durssa duriiddi doosona. Eta xeelliya asayi kushiyaa baqqes.

Dumma dumma mitta massiddi medhdhiyo so gidonne oosa keetta buqura bayzziyo keettay dooya de'ees. Ha keettan mittappe merettiya buquratti bayzzetosonna.

Bootta maayuwa maayida cora yelaga naati uttosay katta keetteeyye bullachcha keettee? Ha yelaga naatu sinttan de'iya ushshaa nne ashuwa qommuwa odana danddayay?

Santtaa giddon issi bitanee eqqis. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Toophphiyan oromiyaa dalgga manttiyaa giddon oromo deriyaa metuwaa nu birshshetees yaagidi qaaxxiya yaa'atti hagaa banddira oromuwaa qonccisees giidi giigidogage erettees.

issi keettaa giddon duummaa duummaa makkiyooba kumidi dooreti uttidagee aybee? ha dooretidi uttidabay de7iyo keettay keexxetiddoy aybippee? hagaa issi sohuwa ehidi dooriday oone?

haattaynne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. shuchcha gimbeekka beetees.

Wolaytta zooniyaa halchchuwaane dichchaa jkaalettuwaa yaagiyaa xuufe deiyosan maataa meraa malaatay de'ees. Ha malaata giigisiday oone? Ha malaatay awude giigide?

Issi bitanee ba naata naa'u ba naata oyqqidi eqqidi miicciiddi de'es. Ikka maayido maayoy bullanne kiitiyanne karetta suriya gixxi eqqis.

Hagaa para gaane woykko baqulo gaane hagaa meretay tawu qoppinkka gelennan ixxidaba xoossi ashsho hagaappe. Makiinay kaseegaappe palatti aaxxidi para kiyidi gediyan eqqanaaniiyye.

Koskkiyan asay baassinne ba soossi shammanawu shiiqida zal'e qommoti beettoosona. Ha sohuwan dumma ushshaa qommoti, uttiyo oyideti, maayuwa geeshshiya murutati beettoosona.

Issi qamma malattiya sa'aan qoodan ichchasaa gidiyaa yelaga, arssa, issiniya attin bantta huuphphiya dadett8 dadetti uttida maccasatti pude bonggottid sefiya pootuwaa denddoosona.

keehi lo'iya tohuwa kuwaassiya kaa'iyo heeran dembbay beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi luxeta keettan qooday cora gidido maccanne atuma naati issi mala adildhdhe ciishsha mala shuraabiya maayid beettiyagettuppe mission na'iya ba biradhdhdhiya xoqqu ootttida beasawusu.

keettaa pude kiyiyo sohoy diyaagee beetees. qassi appe ha bagaara a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi buuxa kettaassi woykko wolaytta kettaassi so baggay xeelliyoode keettay keehin mooretti uttis. Keettaa izaaway hagaa keettaa laammichchana besses hegee xayikko keetta iraa wodiya diyo shochchi efana danddayes.

Hagan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. cora asay eqidaagee bantta kushiyan uuttaa oyqqi uttis.

Goofiniyaa samppan wottidi a muxiyo mashshakka miyiyan wottidoge de'ees. Ha goofiniyaa ayba shukkidi wottoge? Ayba allaliyawu shiishidoge? A miyiyankka deiya irxxa bonccoy ayba boncco?

cora asay diyaageeti beetiyaageetinne qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Muuzze ayfidi kattawu maatidaga cakkidi ayfiyaa issisan dooridoge aybise? qassi awu efanase hagaadan isuwaa issuwaa bolli guppidoge? Eriyyay deiko tayo odikko ixxikke?

Toophphiyan daro erettida parkketi diyageeta asay kare biittappe gidin toophphiyappe dumma dumma heeraappe yiidi xomoosees. Ubba tana he parkkiya biikko he heerappe yooppa yooppa gees.

Sintta baggaara puyixaa kiyidi guyye baggaara qa saluwaa tollu giida macca asa xallayi wottiyoo caammaa. Ha caammayi daro bira ekkikonne lo"enna.

Issi dorssaa tumaalessaa misilee katta keettaa huuphphiyaa erissoy de'iyaaga be'iyoo wode sintta baggaara qassi he keettaa miyiyaan ciishshati de'iyaageti keehi loyttidosona.

Ichashsha gidiya asati issi diran eqqidaageetuppe guyye baggaara eqqidi haa xeellidi de'iyaa cima aaway awuppe yiide? Awu sunttaykka oonee m

Poliseti issippe shiiqidi ini gallassi issi na'ay issi na'a shoci olidoogawu giigissanawu issippe biiddi de'oosona. Shocettida na'aa keettaa asay hara wocamaa denttenna mala giidi asawu adoosona.

Amaara doonaa dooyettawu go'ettiyo tamaarettu maxaafaa usuppuntta kifiliyaa yaagiyaa xuufee xaafettidoy awude? Ha maxaafaa tamaariyaa naati loyttidi eranawu issi asttamaariyappe aybe koshiyay?

Amarida kaamee asaa caani makkidi bolla baggaara I caanidobay aybee? Qassi ha miishshaa tookkidi kaamee awa baggi simmi uttidee woykko xeellii?

Wolaytta heeran keehi daanaassi lo'iya heeratuppe issoy boditte. a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Bantta huuphphiyan issi mala qophphiyaa wottida yelaga maccanne attuma naati keehippe namisetti uttidaba malatoosona. qassi etikka sintta baggaara oonakko de'iyaagaa woosossona.

Issu guutta na'ay zo'o suriyaaa gixida qassikka huuphiyan adidhee mera malatiyaa gullotaa wottidi penguin eqqiis. A miyyiyaan qeeri haattaa duuqiyoo jarkaanee de'ees.

Issi aaho demban cima asati, gastta asatinne amarida attuma asati issippe kayaa naagidi eqqidaageeti ay ekkanawu yiidakkonne shin ayiba qarettiyonaa!

Uttanawu sohoy keehippe lo"iyoo man"iyaan daro asati he keettaa biidi eta soni de'iyaa kattaanne qassi uyiyoo ushshaa go"ettiidi de'iyaageti beettoosona.

ollaa bookkada mittaa tokkiya macaassiya beettawusu. qassi i matan maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Issi puulatidda geela'o maccari guye bagan de'iya wogga woykko orddiyan xaafettidda xuufe asawu aybba kiitta aattidde de'i? Ha xuufiya kiittay aybbe?

Dumma dumma furnichchere kushiyaa hilanchchatun giigida siiniyaa wottiyo uttidi go'ettanawu maadiyaa miishshati deosona. Ha miishshati deiyo sohoy awanne? Qassi hatee appune?

Hagee sohoy aybappe keexetti hagaadan xeelliyo wode phoolidi lo'iyakko ubba maalaaleeittennee! Asa ubbaykka marccoy de'iyakko ba keettaa hagaadan keexxanawu danddayeesittenne!

oduwaa gutaraa man'iya anjjisiya cora asay eqqidaageenne etappe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Keehippe qodan cora dumma dumma mera lo'iyaa upuuppatun giigidi puulattida keettan ayiba oorattabi de'ii? A giddon diyaa ciishshati ayiba qommoo?

Cora miizzatta heemiyo sohuwan miizza maata mizzanawu diriddo dirssay aybbappe aybbappe diretti? Hagaa mala miizza heemiyo sohoy woykko hanotay aybbe?

Yettaa yexxiyoo wode shonggaa immidi keehi puulayanawu maaddiyaa miishshay issi buquraa bolli uttidagee boottanne karetta meraara de'iyoo gishshawu lo"ees nuna kaa"anawu!

wolaytta giddon de'iyaa cora yelaga naati bootta shuraabiyaa ubbay maayidi zannaqa sohuwaa biido wode ete miyiyaan qassi issi xaacee isporriyaa oottiidi eta yashissees!

beni wode asay issippe shiiqqidi uyyiyo gaayee hagan beetiyaagaa matan qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Wolayitta moottaa A heeran diyaa hara moottatuura eretissida daro tamaare alamiya gaxaa gakkanawu dicciyoo keehippe gooba wolayitta liqaa timirtte keettaa.

Ingilzattoy toophiyaasa yaagiya naa"antta kifiliya luxiya naatu maxaafaay bootta meraa oyiqqidaagaa gidishin qassi issi baggan salo milatiyabay ayibakko i lo'enna.

Maccanne attuma gididi naa"u asati zeretti mokka wohiyawu bessiya sheleeshshuwa akeekan immoosona. Eti eqqido wohee ciishshaa biron puranawu de'iyaabaa milatees.

Kattaa tamaa punniiddi waayettennan sohuwaara kattanawu maaddiya wodee ehido zammaana miishshaa qottay ay malee? Appe bolla baggaara uttida kattaa qolididi kattiyo miishshay aybee?

shuchchaa boli uttida na'ya beetawusu. qassi i matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

urqqaapppe medhdhido daro mesqqeleetetti beetoosona. hageetikka qassi daro wode biittaa liiqquwan munaqqidoogaa yeechchaa woykko sharaa hiixxidi a boli wottidi asaassi meretees.

Issi addusaa kaame de'ees. Ha kaame keehin dexiyaba caananawu maaddiyaba gididi go'ees. Hagaa mala kaamiyaa gatekka keehin al'ees. Shammanawu marccuwaa loyttidi koyees.

Dumma dumma naqqaashaa oyqqida worqqata yeechchay miccettidage gaazexxa geetettees. Ha gaazexxan dumma dumma naqqaashay a giddon xaafettidi uttiis. La hagaamala naqqaashaa ta awude nabbabbane?

Issi sohuwan unddenna asay dumma dumma meray de'iyoo miizzaa oyqqidi eqqidoosona. Ha miizzata be'iyo wode qofettiyaabay, mehiyaa haaridinne heemmidi bazziyaakko aquwaawa kiyogaashin attiis.

Issi kareetta yeelaga kaalloo xiire eqiis. Ha yeelagayi maayo maayenan ba qooriyaan goozidanne bootta irizzuwaa qaachchiis. Heega xaalla giideenan ba biinanakka bootta danccuwan yiiccis.

Issi zamaana oydiya sinttan xomppe, a wottido xaraphphezzay qassi hara dumma dumma miishshati deosona. Hagee la ayba lo'i? Xeelanawu kifilekka keehin injjettees.

Taani kase aadhdhida gallassatun tanaara de'iya citaa naatuura issippe gidiyogaan keehi ufayissiya oosuwa oottaas. Ha oosoyikka cora asay Godaa Yesuus Kiristtoosa ashshiyaaga oottidi ekkido gaasuwaana.

Issi woraa medosay haa simmidi yiidi deiyaga pootuwaa denttidoge de'ees. Ha goppilay geleeshshuwaa gidishin katta ayfe sa'an de'ikko goshshanchcha paxa gooshshees. Xoossi geleeshshuwaappe ashsho.

Kuttuwaa phuuphiliyaa bayzziyo miishshan bayzzanawu maarara wottidoge de'ees. Hagaa mala phuuphphule habashsha kuttuwaaga gidenan paranjja kuttuwaaga. Ha paranjja kuttuwaa phuuphphule miyode daro mal'enna.

Lasttiqe gidida xafiray de'iyoo kushiyaan wottiyoo saatiyaa xeelliyoo wode a bollan de'iyaa saatiyaa qooday tammanne naa"u saatenne tammanne laappun daqiiqa yaagees!

Away liiphiyan seelliyo wodiyan irxxa juusiya uyikko gomppan irxxees. Ha juuseta uyiyo keettati qassi puula sohota gidikko ayyaanaara ubbaa zarbbissees.

Buddeenaa pitaapitidoogee phuuphulliyaayra gayitti walakettidaagaa wonttin qammin ubbatoo miyaakko salettikke. Ka'idaaga miyoo wodekka ayiba mal'es giideti kushiyaara ma ma ges.

banttana aleeqanaassi kuwaassiya kaa'iya naati diyaageetu matan sa"aa boli diya cora dicci uttida maata malattiya irxxabay beetees. hageekka keehi lo'ees.

Ooratta keettay keexetti uttidagaa xeelliyoo wode issi yelaga attuma na'ay wurssettan puulayiyoo miishshan puulayiidi de'iyaagee bootta shuraabiyaa maayidaage bongotti uttiis!

Hagee nu xeelliyoo wode beettiyaa maxaafay siquwaa ogiyaa yaagiyaa xeelliyoo wode garssa baggaara wurssettan ha maxaafaa xaafida xaafanchchaa sunttay oona getettii?

Sanqqay geliyossa gorddannawu qassikka dooyannawu maadiya mittappe issi issitto birattappe merettiya keehippe koshshiya buqura. Ha buquray sooppe gelanawunne kiyannawu maades.

Xoosa galassan xoosa bonchchanawunne ubba qassikka xoosa hagazanawu shiiqidda bootta maayuwa maayidda asatti pala lo'osonna. Ha naatu yettaykka asaassi wozana bochchees.

maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. hegaa matan qassi naa'u asati duge hookkidosona.

Cora adil'e ciishsha meraa shuraabiyaa maayyida tohuwaa kuwaazziyaa kaa'iyaa naatu yarati maaraara eqqidi haa xelliyaageeta. Etawu tira ginan wolayitta ispporttiyaa yaagiyaagee des.

Ha mittay ayba mittaa qommoonne. A sunttaa aybaa giidi xeesiyo? Ha mittaa qommo darotoo intte eriyogaadan gidikko ambbaa heeran bewttiiyye ganddaa heeraanee?

Yelaga naati daro wode bantta attumanne macca laggeta awn gidinkka demmikko etaara pootuwa denddoosona giyogaa. Qassi taanikka hegaadan haniyode daro ufayttays.

Issi salo mera qalamiyaan tiyetti uttida keettaa myiyaan dooya de'iyaa penggiyaara bariyaan keehi guutta yiira naa'ay haa simmidi xeelliyaagee lo"ees!

Wodee diccido payduwan asaa naati dumma dumma allaalliyassi go"ettiyobatikka dicciiddi boosona. Ha go"ettiyobatuppe bollaa tiyettiyobatinne so giddon wottiyo alleeqoti gita sohuwa oyqqoosona.

Taappeellay erissuwa odiyaagee beettes. Ha taappeellay xaafettida xuufee qonccissiyoogee addisaaba haattaanne gukkiyaabaa gadaawatu biiruwaa gidiyoogaa eranawu danddayissiya taappeellay woyikko erissuwa.

Lo'iyanne sarotan kumida woppa gidiya kawoy duussawu giigisso keettaa ubbaa meraykka issi mala. Ha keettatuppe gidduwan biron dicciya mittay de'es.

duummaa duummaa meraara de7iya miishshaa yeegiyogaa bollan issi qeeri naa7a tokkida maccase sunttay oona geteetti? macaasiya tookido naa7a aysi micciyaaba milatiishsha?

Giddon ashoyinne qassi gedaappe zimettaappe ekkidi kattidi ashoy beettes. Ikka buddeenaa bollan qoli wottidoogaa gidishin i medoossatuppe beettiya mal'iya katta.

Laa aybaa xoossay kushiyaa anjjido hiillanchati dere deretettaan diyoonaa. Hagee hillanchchaa kushiyan giigidaagee siniya wottiyo buquraa gidishin hara birataappe giigiyagaappe daruwa lo'ees.

Issi keettaa pude zaaridi issuwaa issuwaa bolli shibbisidoge de'ees. Ha keettay dumma dumma lo'iyaaqalamiyankka qassi heregakka gelisogaara keettaa yuushuwakka diridoge keehin lo'ees.

Daro wode issi yelaga na'ay ba siiqeera yuuyyi ekkanawu irxxi ekkiyanne asi baynnasaa doorees. Taayyokka siiqiya diyakko taanikka hegaadan lo'iyasan iira yuuyyana.

Cora saynetti issuwaa issuwaa bolli shibisidi wottidoge de'ees. Ha saynettusi dumma dumma meray de'ees. Issi so giddo miishshata wottiyo furnichcheretu oosuwaa ayfe gidaga giddon uttiis.

issi bitanee goshshaa bolli booraa goyiiddi diyaagee beettees. qassi a matan beettiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Orttodookise ammanuwaa kaalettiyaa asati wokko qeeseti deriyaa huuphphiyaa kiyiiddi beettoosona. Hegeetuppekka sintta baggaara de'iyaa asati adil'e ciishsha meraanne karetga maayuwaa maayidisona.

Wolaytta sooddo yumburshshiya qonccisiyaaga giddon dumma dumma misileti de'oosona. Hegeetikka dunguzaa pooxaa, uuttaa, maxaafaa, hegaanne hegaa milatiyageeti diyageti xeellanawu ayiba lo'iyoonaa!

laa ha ogiyaara haa simmidi bululliyaagee aybba geetettii? qassi a matankka aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Issi yaldamoossiya giyo arssa, pinkke qamissiyaa maayida, ba huupphiya guttasaa shurubaa dadissada harasaa qassi duge yeddaagida geela'o macca na'iyaa ba ayfiya sinttawu zaara uttasu.

Macca naati lo'es giidi darotoo yedhdhiyoosay aduqqido caammaa shammoosona. Eti eribookkona ayssi giikko hagaa mala caammay haahosaa hemettiyo wodiyan ha yedhdhiyoosay meqqidi onggan danddayes.

Nu biittee itoophphessi kiike kawotettaa uttiyoo sohuwaa getettidi erettiyaa adisaaba ambbaa giddon cora kaameti issi sohuwaappe hara sohuwaa asaa afiyaageti beettoosona.

Kushiya kuwaasiya kaassaa annaaciya kaa'iya naata kaassa dembbaa dooddidi cora asay ufayssan xeellees. Ha kaassan wolahetta kaassanchchatuppe issoy oyddu paydoy diyo maayuwa maayiis.

Mittaa ayfeta maanawu koyikko koyrottada mittaa puutiyaa tokkanawu koshshees yaagidi issi yelaga attuma na'ay cora mittaa puutiyaa issi sohuwaan giigissi wottaagee beettees!

Dumma dumma meraaranne qassi biittaa qottaara de'iyaa apirkkaa giddon de'iyaa muleera ishatamanne ichchashshu biittatu qottay issi sohuwaan beettiyaagee de'ees nu xeelliyoode.

xoqaa boli dere asay be'anaassi keexetti uttida keettay diyaagee beetees. appe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Cima asay gaashiyaa maayidi qophiyaa wottidi guufiyaa oyqqidi ogiyaara hemettiyaagaa be'iyo wode tana haasaya haasaya gees. Cima asaa be'iyo wode etappe hayssiyaa siyanaagee qopettees.

Kaamee yaanne haa biyoo ogiyaa xaphon asay hemettiyoo sohuwan karetta adil'e ciishshanne zo'o meran tiyetti uttida sohoy xeelliyoo wode ayba lo"ees gidetii!

Wolaytta katama giddon asay kanttiyo sohuwaa bootta qalamiyaa tiyidi de'iyaa tiraffikke xacetii deosona. Hagetti lo'o oosuwaa oottidi deosona. Hagee dosetiya ooso.

Issi keetta asay aaway aayiyaa oyddu attumaa naata oyqqidi issi dembati ekkiyaa sohuwan pootuwaa denddidi deosona. Aawaynne aayiya keehin poocamaidi deosona.

issi lee'e ogee beetiyaagaa matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Xeeray sintta baggaara lee'e gidido adil'e ciishsha meraara de'iyaagee qassi giddo baggara karetta meray de'iyaagee a sunttay aybakonne darin erettanagee eqqiis.

Giduwan irzzotti uttidda wolaytta soodo ambbay dumma dumma puula mittatanne qassikka kaamiya ogiya oyqqidaage keehippe lo'ees. Ha ambbasikka laapun geliyoosay de'ees.

Daraphpha bolli eqqidi naa"u attuma asati wottidi nabbabiyooga bolli wottidi xaafetidaba nabbabi nabbabi giidi qassi hinkkuwakka giidi de'iyaagee aybba haassay?

Wodee ehido lo'iya caammay caammaa bayzziyo zal'e keettan beettes. Ha wodiya attuma wodalla naati coo caammaa shammiyoogaa aggidi hagaa mala caammaa shammana koshshes.

Kattaa ayfee maanawu maaddiya katta gishin asay bolla tiyettanawu go'ettiyoogee lo'o gidenna. Hegaa gishshawu macca naati tiyettanawu go'ettiyoogaa aggidi maanawu go'ettiyoogee lo'o.

Maataay kuumi uttido issi kuuwassiya ka'iyoo dembbay beettees. Ha sohuwan issi toho kuuwassiya kaassanchchay adidlhdhee meraara de'iya shurabbiyannee kaaretta boggiya gixxi uttis.

Taani issi issi wode nabbaba simmada shemppaydda giya heeri coogada issi issi galla kiyays. Qassi he kiyiyo wodiyan jootoniya kaa'ennan worin aggikke.

Hagee kiike kawotettaa giddon xaaxi waaxi oyqqiyaa pixxa keettaa yaagiyaa xifatee de'iyoo pidda woraqataa bolli de'iyaa meezanay eti pixxaa kessidi yiggiyoogaa odees!

Issi maccaa naa7iya xeessappe dugeta baggara giixxidogaa sunttay oone? Naa7e qooriyaninne hashshiyan de7iya kaqqeti uttidagaa sunttay oone? Naa7iya ba xantta aysi asaa beessay?

issi geleshshoy mitaa boli utaagee hagan taassi beetees. qassi appe guye bagaara a matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Toophphiyaa balotta citara walaqettida mantta reda getachoy cora cenggurssa gatiyaa miishshati a sinttan eqqin haasayidi diriphphan uttiis. Hagee biitane kase ehadige citan toophphiyaa kalettida daanna.

Biron dicciyaa yelaga macca naati hayittan wottiyo guduchchaa yaagiyoogaa bayizziyaa bitaniyaa. Daroyi diyaagaappe bayizzidi wurssiidi naa'u hayitteeri xalliyoo ashshi uttis.

Ta lagge na'ayi keehippe woliqqaama giyo dummabata zal'iyo koskkiyaa dooyidi asaa hagaazziya na'ayi de'ees. Ha oosuwan heeran de'iya asayi keehippe go'ettiiddinne ufayttiiddi de'ees.

Asaa naati de'iyo keettan keehippe ali'o zamaana oyddetti qumma miyo aaho xaraphphezara issippe uttidossonna. Ha oyddetti zamaana daro gatiya ekkiyagetta.

Wolayttan beni katta woykko oyssa quma maanawu go'ettiyo miishshay mooqiyaa gidishin mooqqe oosettiyoy miizza kacciyappe gidishin oyssa quma maanawu keehin injjettees.

Asay ha biittaa bollan de'iiddi caammaa wottennan sooppe ayssi tohuwa shoddennee? Harabay qassi tohuwa kammiya caammay aybippe aybippenne awan awan merettii?

Ha"i ha"i daro heeratun zammaana tukke keettati dooyettiiddi de'iyogee galatissiyaba. Ha tukke keettatun la"a intterneetiya haggaazaa immiyogee lo"o gidikkonne asay issoy issuwara haasayiyo meeziya guuttees.

Qoodan keehippe cora asati maarara uttidaageta be'iyoo wode etappe sintta baggaara issi kawo keettaa seeraa naagissiyaa xaacee eqqidaage atassi aybakko odees!

asay tamaariyo sohuwan eqqida asatu matan keettay beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi issi biittaa asay bawu diya ba wogaa kaalliya yeletay dogenna mala bonchchiiddi he wogaa qonccissoosona. Cima asay qassi bootta gaabiya maayoosona.

Issi qeeri na'iyaa ba adussa huuphiya dugettaanne pudettaa dadissada puulaya uttasu. Pudetta dadisso huuphiya issi zo'o curqqan qachchada dugeega qa coo yeddaasu.

Asay keettaa keexxanawu koyikko koyrottidi biittaa baasi simmidi keexxiyoo wode eta miyiyaan biittaa kaashshiidi de'iyaa adil'e ciishsha meraara de'iyaa wogga kaamee oottees!

Issi mitaa qanxxiyo magaazzee beettiyagaappe guye bagaara issi kareta meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dummabaykka de'ees.

Issi issi asay meretakka coo uffayttiiddinne miicciiddi awudenne ba sinttaa xumissenan diya asay dees. Tana hegaa mala asaara utta pe'a pee'a gees.

Xoosa keettan xoosa bonchuwawu yexxiya geela'o naati bantta kushiyan oyqqiddi eettiyo woosa keetta buquray aybe? Ha naati maayiddo maayoy aybe?

Keehippe cora asay issi bolla uttidi dumma dumma puula oyddiya bolli uttidi issippe zorettidde de'osona. Ha asati dumma sohuwan uttidosona.

Keettaa xekkay muleera oydda gidido keettay beettiyaage ani tiyettida qalamiyaa meray zo'uwaawu biidagee a bollan tiyettidagee keettaa meraa ayba loyttidee!

ha boddite ambaa giddon beetiya lo'iya sohoy ayba geetettii? qassi appe guye bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo keettatinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Wolaytta wogaa kaassaa baali hellelliya bantta qooriyan dungguzaa macaraa qachchida asati qoometti kaa'osona. Ha eta kaassay Wolaytta doonaa aattiya odi bessan aadhdhiis.

Loomiyaa, qaariyaanne shunkkuruutuwaa ogiyaa donan miccidi bayizziyaa baltteetata. Ha zal''ee ogiyaara aadhdhiyaa asayi ubbayi shammiyoo gishshawu keehippe woriyaa miziyaa zal''e.

Yelaga naati daro wode biitta baawatuppe laattiya wogaakka kaalliya yeleta gidiyo gishshawu eti biittaaba haasayiyode tana keehi lo'ees. Ubba tanakka etaagaadan hana hana gees.

Sintta baggaara macca asay issippe maarara ziiriyaa issoy issuwaa geeduwaan eqqidaageti ayssi hagaadan eqqidakonne nuuni eranawu koyidi ubba asaa oychchida!

makkiinaa toggidi biidi diya asati beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Wolaytta sooddo kataman waanna erettidanne mati dooyettida hoteele gidiya haile hoteliya yaagiya erissuwa. Ha keettan kattaa gidin ushshay keehi mal'ees.

Naa'u yelaga wolayitta macca geela'o naati issippe qoometti eqidaageetuppe huuphessa baggaara diyaa amaaratto xuupee woyigii? Etikka bantta kushiyan oyiqqidobayi ayibee?

ulluwa sahuwaassi asay daaxxidi maaridi uyikko maadiyabaynne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

wolaytta soodo kattamay beetees qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Saassuwa be'osaara doonaape kessa aggaas. Laa Hagee ayba modhdho ashoo! Ayba modhdho booraappe shukettideeshsha qassi mashshayinne bambbareekka beettes tana ma ma ges.

Issi keehiippe aaho keettaa kare malatiyaseninne guye bagaara keettay diyaagaa karen hariyaa garee, medhdhi giisssi wottido maskootee, alggay, qassika cittan cittan haasayiidi de'iyaagee de'ees.

Nu heeraa seeraa naagissiyaageeti daroto kaysoy nubiittan keehi waayissiyoo gishshaw giidi seeraa naagissiyaa asati issippe shiiqidi hasayidoogan kaysoy biittaappe xayanaba malates.

Issi sohuwan cora birata malatiyaageenne qassi haylandee beettes. He sohuwan de'iyaagaa shiishida asi beettena shin he sohuwa bayzetiidi uttidaba malates.

sa"aa boli sippi gi uttida lokkomaynne qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi karetta aaway ba hashshiyan guufiyaa dulla wottidi a xeeran qassi kuttuwaa duge qachchi wottiis. I eqqidosappe guye baggaara keettay de'ees. Ha bitane deiyosay awa heerane?

Keehippe xummiddanne daro qommo doozzay de'iyo woraa giddon de'iya woraa medosay woykko do'ay qoppennan gayttikko dagaman shaya duutes! Ubbakka qassi yashshay suriyan sheeshshes.

Ha misiliyaa bolli beettiyaa keetta milatiyaagee asay aybanne zammaana buquraa go"ettenan meeze hiillan go'ettidi keexxido keettaa gidiyoo gishshawu kehippe lo"ees.

Ya baggaara eeshotiyaa heregay beettiyoo keehippe puulattidi keexettida keettan ya baggaaranne ha baggaara zo'o magalashoy duge simmidi yi uttidagee keettaa keehippe loyttiis!

Issi kaamee xiilliya gidin hara miishshaa Ani caanin efiiddi de'es ha kaamiya Meray ay malee? Affe guyye baggaara wottiiddi de'iya asi macceeyye attumee?

Haattaa asaassi caanidi ehiyaa kaamee de'iyaagee issi woggaray de'iyaagee haattaa caani ekkidi nu heera yiidi eqqidaagaa be'iyoo wode he kaamee ayba yashshii

Aaddis ababaa katamaa loyittiyoo na''antto shemppuwaa kuuyettaa xomoosana yiida toophphiyaa huuphe xaatta moconaa dottoriy aahimeda aabiyi shiiqidosan odettida kuushsha oduwaa.

Hagee woqaacetti bantta kushshee hiillan go"ettidi medhiyoo birataa gidiyoo wode a sunttaykka maraashshaa getettidi xegettiyaagee darotoo aybaa oottanawu maaddii eretii?

toophphiya banddiraa maayi uttida na"ay diyaagee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Cora asay ziiriyan biskilettiyaa laagidi qassika bantta huuphphiyan qophiya wottidi biidi deosona. Ha naati laagidi ziiriyan awa gakkanawu biidi de'iyona?

Issi sintta baggaara masqqaliyaa malatay de'iyoo xoossaa wossiyoonne goynniyoo keettaa giddon asappe sintta baggaara cora naati ayssi issippe eqqidonaa ane odite?

Issi issi asay hara biittappe allaxxanaw yiidi wolaytta garssan de'iyaa moochchenaa booraago gonggoluwaa giyoo sohuwaa yiidi allaxiyoogee keehippe malaales .

Hagee Abexo yaagiyo yelaga asaassinne asaa doonaa haasayanawu baaxetiya mino yelagaa gidishin I maayido maayoy qassi keehippe daro lo"iyabanne dosettiya maayo.

bobboxaama na"ay eqqidi xaacciyaassi immiyogaa be'iya cora asay beetees. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati doosona.

Xossay saluwa sa'aanne sa'aa bollan de'iya mereta ubba loytti medhdhis. Doozzay I medhdhido meretaappe beettiyaagaa gidishin ikka asaa naatussi lo'o carkkuwa immiyanne heeraa puulayiyaagaa.

Heeraa carkkuwaa hanotaa laammanawu heeraa asayi ubbayi kiyidi askkaaduwaa mittaa tokkiiddi doosona. Ha askkaaduwaa mittayi dicci gakkiyoo wode ayipidikka maaddes.

Ha biittaa bollan alame biittaa ubbaa sheeshshaa sheeshshida korona bayresiyadan asaa yashshida harggee awan de'ii? Qassi he harggee asaa waati oyqqii?

Wolaytta gifaataa baalay gakkiyoo wodiyan attuma asay shiiqettidi bagay gosiyaara maattaa uyiiddinne baggay qassi gonddaliyaanne tooraa oyqqidi kaa'iyoo wodiyan ayba lo'es geesmdetii?

Oyddu gastta asatti dumma dumma maayuwa maayiddi eqiddo sohoy keehippe puulanne irxxa carkkoy de'iyo meretta imotta. Ha sohoy asaa ubbakka lo'ees.

asaassi bayzzanaassi shiishshido miishshati aybatee? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beettiyoonaa?

Miizzaa maataa bayzziyo man'iyan qashshuwaara wottido maataay de'ees. Ha sohuwankka qassi bayzziya cora macca asaykka de'ees. Maataykka qachcha maataa gidenan aggena.

Dumma dumma buurayi kumido sohan asayi wolayitta biittan gadiyaa zawawu essidi go'ettiyoo godare uuttaa yaagiyoo anoyi wulli uttaagaa. Shooshshayikka ha sohan xayenna.

Biittaa goyiyaa miishshaa daruwaa ekkiyaa kaamiyaa xeelliyoo a meraykka adil'e ciishsha merawu biida zo'o gidaagaa bolli issi attuma bitanee uttidi laaggees!

Qeeri naati loyitti mayyennan xayikko eta harggiyan gattiyoogaanne meegoyi shociyoogaa erokkonaayye ayissi kallo kessidonaa? Hagga mala oosoy like ooso gidenna.

Asay ba xoossaa goynniyo woykko woossiyo woosa keettaa keehi loytti keexxees. Qassi shuchchan keexxidi eta haraappe dummayiyaba bantta woosa keettaa bollan xaafoosona.

A"a na puulayi awaadan phoolees xeellida ooyyokka wozana menttees daro yelagata iira de'a de'a giissees. A kasenne lo'awusu shin A tiyettidobay chaappisttikee I menttershshaa ciishshaa malatissiis.

Cora qommo macca asa maayuwaa bayzziyo keettan ashangulutiyaa mayzzidi wootido de'ees. Hagaa aysi karen wootiyona giiko asay kanttidi beidi dooridi ettako baana mala koyiyo gishshasa.

Ortodokkiseti layttan layttan eti bonchchiyoo baalay gakkiyoo wodiyan wogga masqqaliyaa oyqqidinne ubbaykka bootta maayuwaa maayidi ogiyaara biyaageeta be'iyoode keehi lo'oosona

Kase aadhdhida wodiya nu wolaytta biittan daro taarikiya oottida asati daro wode dumma dumma sohan leemisettoosona. Tana eta taarikee siyin siyinkka xalalissenna.

Gifaataa baalay wolaytta asaa layttaa laamiyaa gidiyoogaappe aadhdhaagan baalaa asay namisettidaagaa miziyoogee tana keehi lo'idaba. Wolaytta asay gifaataa baalaa bonchchidi xoossaa ufayssiyaaba hanikko tana lo'ees.

Adil'e ciishsha meray de'iyoo hayttan wottiyoo guduchchaa milatiyaagee qoodan naa"ay issi sohuwaan uttidagaa xeelliyo wode shamma shamma giidi wozanaa wuuqqes.

Giyaa giddon dumma dumma asati ba koshshaara giyaappe buqurata shammana giidi biido gishshawu asa ubbay shammiyoo buquray ubbay issuwaa gidenna!

"Faaxe daabbuwaanne keekkiyaa ukkiyosaa" yaagiya Amaaratto xuufee keettaa karen bollan orddiyan xaafettidi uttiis. A matan qassi heezzu goomaawa baajaajee eqqiis.

Haahuwan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. naatikka qassi a matan shempiidi beetosona.

Ambbaa giddon xeelliyoo wode cora asay yaanne haa biyaagenne yiyaagee beettishin qassi ha baggay pudetta gidiyoo gishshawu heezzu goomaara de'iyaa issi kaamiyaa wayettawus.

Zal'ee keettan bayzznawu kaqqi giigisido attuma asa sureti de'ees, Ha suretussi dumma dumma meray de'ees. Ha suriya sunttay jinsiyaa geettees. Tana maayuwan lo'iyage suriyaa.

Issi arssa yelaga macca na'eessi ayipee waanidaakko dottoriyaa maashiiniyaan pilggayidda dawusu. A pude simmada bonggottidaaro dottoriyaa hokkada I ayipiyaa xeellawusu.

Asay issi issi wode dumma dummabay haniyo wode leemisuwawu woosa keettan baale malay diikko lo'iya maayuwa sikissees. Taani qassi bootta shuraabiya maayiyogaa iita dosays.

Pudettayi tollu giidaagaara issi yelaga na"ayi shonkkooruwaa hariya gaariyan caanidi katamaa kessiddi de"es. Ha gaare shonkoora xalla gidennan harabaakka caananawu maaddees.

Danoy nne daafay asi medhdhido nne mereta ogetun asaa naatussi tiran kiyiyo wode eesuwan gakkiya asata. Hageetu eqotaa sunttay zo'o masqqaliya geetettes.

Asayi ayibaa shemppuwaan kaamee aadhdhiyoo ogiyaa doonan uttidi tukkiyaa uyiiddi shemppii. Issi gooyyiiddi yiida kaamee dirxxidi wori aggikko waanaana giidee.

Toohphpiyaa piresidanttiyaa mantta Taye asqe/silase mata wodiya kase macca piresidanttiyaa wodhdhin doorettiis. Hagaa piresidanttiyaa taya doktere Ahmeda Abiy keehin dosees.

Macca asay wottanawu keehippe eta gediyaara payduwanikka qassi lo"uwaakka lo'iyaa caammaa xeelliyoo wode dumma dumma meray de'iyoo gishshawu asay doori doori shammanawu injettees!

Cora bootta maayuwa maayida asay shiiqidi baggay mittaa qassi baggay yanxxilaa oyqqidi uttis. Hageetikka orttodookise ammanuwa kalliyaa asata gidishin bonchchiyo baalay gakkikko hagaadan hanoosona.

Garssa baggaara keehippe woocettidi kiyida sohuwaa xeelliyoode mereta woykko baassi kiyidaba milatees. Qassi etikka qoodan heezza gidiyoo giishshawu asi kessoba milatenna.

Keehippe modhdhonne ordde gidide macca waayiyaara wogga miizziyaa kare kessidoora awaa ekkada qassi ba sinttan de'iyaa maataa mayidda de'iyaara beettawus.

uuttaa tokkidi dichchin mokkidaagaa haashshin unccay kiyees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Daro santtay mellidi puxxatidaagee beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Dumma dumma ciishshatuninne lo'iyaa kushe hiillatun puulatti uttida aaho wuyigiyaa. Dumma dumma qommo oyidee, samppayinne quunuunayi keehippe daro lo'yaageekka des.

Attuma asati wottiyo wodee ehiido dumma dumma meray de'iyo caamati ayba lo'iyonaa! Ha caammaa meray karetta, bulla, boottanne zo"o meray de'iyogeeta.

Luxanchchati luxidi daro xekkaa gakkidi tmdaro oosota oottes leemisuwaassi ekkikko keettaa shuchchan keexxana mala qottaa odes. Hegaa gishshawu luxiyogee daro go'aa immes.

bantta shuraabiya kushiyan oyqqida ordde asati beettoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Wolaytta asay gifaataa baalay gakkido gallassan mi kalli ekkidi durssaw kiyidaageeti maaraa eqqidaageeti xeelliyyoo wode he asati keehippe lo'oosona .

Dumma dumma ashuwappe ka'iya mali'iya kattati bantta buquran giigidi uttidosona. Ha kattatikka maanawu keehippe injjetiya ubbakka harggiya xalliya miyo katta.

Som'uwaan kiyiya bigira diganawu hossppun zaaruwaa ehiya ogiyaa go'etta yaagiyaa xuufiyappe garssa baggaara dumma dummabatikka deosona. Hagaa mala miishshati som'uwaasi koshshoosona.

Darkko woykko emmeren daro aradda biittayi de'iyo biittan mokkiya keehippe sawiya sawo maataa singgiyoode siiriya giduwaa qoqqoppes. Ha maataa peenoy keehippe malaales.

Dumma dumma haniyaba misiliyaninne cenggurssaara gattidi qatta duuqiyaa miishshati deosona. Hagaa suntta kaamera giidi xegiidi hagaa ayba allaliyawu awa heeran wottoge? Eriyay de'i?

Nu wolaytta biittay daroban keehi mino gidiyogaa bessiya corabati de'oosona. Ubba wolaytta sooddo liqaa timirtte keettaabaa taani siyin siyinkka tan xalalissenna.

Toophphiya giddon dumma dumma heerani leemisuwawu wolayttan; kambbaatan; sidaama sohotun etawu eta wogayi de'ees. Bantta wogaa qonccissanawu eta ubbawukka eta wogaa maayoyi de'eesi.

Wolayttatto doonaa dichchanawu wolaytta sooddo yunveresttee oottido baaxee keehippe maalaaliyaba. Ha yunveresttiyappe gujuwan bantta eraanne wolqqaa immida izaawatikka bantta biittiyo ay keena dosiyonaashsha!

Laa hagaa malatiya kataman tawu keettay de'iyaakko woykko dabboykkonne yaani de'iyaakko taani coogada yaa baada uttaagana. La hage awe toopheeyye kare biitte.

Hiillanchchay dumma dumma biitta bookkiyo birata miishsha qoxxiddi oottiyo oosuwa asaa naati ubbi minttetanawu koshees. Ha oosoy keehippe mino asaa ooso.

Wolayitta telbejiiniyaan shiiqidi issi yelaga arssa adussa ordde na"ayi haasayiiddi des. A sunttayi mantta daawita seraawita A oosoyikka qassi zal"nchcha.

Toophphiyaa banddiraa be'iyo wode taayyo qopettiyay beni kawoy olettidi ba suuttaa gussidi Toophphiyaa wozidoogee tawu qopettees. Toophphiyaa banddiraa bolli diyaa zo'o qalamee suuttaa malaata.

Cora asayi maaraara uttidi komppiteriyaa caddiyaa ubbaa yuuyyi yuuyyi bessiyaayi karetta shuraabiyaa maayyida ordde na'aa. I immiyoo eraa kaallidi ubbayikka oottoosona.

Keehippe aaho kaamiya ogiyan dumma dumma deexxiya buqura caaniddi biya ali'o kaame aybba geetetti? Qassikka ha kaamiya go'ay asawu aybbe?

Beni nu heeran de'iiddi aggidi hara biitta biida asati wolayttan bonchchettiyaa baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan wolaytta maayuwaa maayidi pootuwaa denddiyaageeta be'iyoo wode ayba lo'iyoonaa

Oyddantto kifiliyaa heeraa saynissiyaa luxiyoo maxaafaa giigissida qoodan muleera laappunaa gidiyaa asati maarara eta sunttay xaafetti uttidagaa xeelliyoo wode eti cora!

Luxanchcatti luxiyo luxetta keettan dumma dumma luxiyo kifilettinne ubba qassikka danuwappe naagiya dirssay diretti uttiis. Ha luxetta keettan xuufetti de'osonna.

Karetta borssay ba giddon daro maayuwaa yeggi wottidoogee kumi uttis. Borssay mela diyogaappe daruwan maatuwaara diyode qottay keehin daro lo'o.

Laafa goshshanchchay ba gaden wodiyaara tokkibeennanne zeribeenna kattay gakkibeennaagee beettes. Minnidi oottiyoogee lo'o ayssi giikko miyyiyan de'iyaagee miyoode ne uttaagikko lo'enna.

Seeraa maayyuwaa maayyida cora attuma asaa giddon seeraa nagissiyaa xaacetinne ammanuwaa aawati doosonaa. Bagga asayi banttaa maayyuwaara tollu giidi eqqidosona.

Dumma dumma caama paabirkka geliddi merettiya maca asaa caamay asaa gediya dumma dumma danuwappe naages. Ha caamay puulatettawu keehippe daro hagaaza imees.

Zemmppiyogaara de'iya oydee uttanawu keehippe injje gidida oyde qommo. Xaraphpheezay kattaa wottidi maanawu, biirotuuninne ooso keettatun koyidobaa a bolli wottidinne xaafanawu,... h.h.m maaddees.

cora heeratun qumatettawu go'ettiyo mitay beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

"datawun kaafee" yaagiya xifatee wolayttattuwan woygettii? qassi a matan aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Ha heezzu bolla baggay salo meranne uttiyoosay qassi maata mala gidido ba giddon maattaa oyqqi uttis. Maattay miizzaappe beettiyaagaa gidishin asa naatussi bollaa ho'oyettawu maaddes.

ubba naatussi injjettiya kaa'iyo sohoy beettiyaagaa matan eqqida na'eessi maayuwa meray aymalee? hegaa xalaala gidennan qassi ippe guye bagaara de'iya sohoy awa heeraa qonccissii?

Issi haattaa bolli micettida zarphphiyasi yaarane haaraa qassi miittan dirido danuwaa teqqiyaage de'ees. Hagaa mala zarphphe kaamiyaaefanawu danddayenna guutta zarphphe qommo.

Toophiyawe biittawetatay de'iyo asa ubbay beettiyo Salo gufantton erissidi ba biittaa qoncissido erissiyaaga gidana mala ha nitanee erissiyo gaasoy aybbesha?

Macca asaa maayuwaa sikkiyoo keettan sikettiyaa maayoy keehippe lo'es. He keettan sikettiyaa maayoy ubbaykka mishshaa keehi al"o giyoogee aykeena tumee?

hagee wolayytta wogaa maayuwaa dunguzaa mittaa bolli kaqqi wottidoogaa be'iyoo wode taayoo aybanne harabaa gidennan wolaytta naati ziizziyaa qaattiyoo durssay hasayettees!

cora qommoo doozati kumido sohuwan eqqida karee meedoosatuppe issiniyo oona giddi xeessiyo? ha meedossee huphiyan mokkida keehipppe addusa kiyi uttidagawu maadoy aybee?

Malaales! Ba bollan shuchcha maayadda xeelliyodde shuchcha milattiya qassikka shuchcha gidenna wora gidon de'iya do'iyaa asaa ubaa meretta imotta ubbappe malalawussu. Qasssikk oyddu tohoy de'ees.

Zammaana dunkkaanee tolettidaagaa matan daro maccanne attuma durssanchchati issippe iita duriiddi de"oosona. Macca durssanchchatikka, attuma durssanchchatikka lo'iya wogaa maayuwaa maayidosona.

Asay baalay gakkiyoo wode woykko layttaa laamiyaa wode hagaa maayidi duriyoo woykko ba bollaa qaattanawu keehippe maaddiyaa wolaytta wogaa maayoy darippe lo"ees!

Macca na'i hagaadan attuma na'aara ooso xayidi uttiigiyo wode taassi garssa uluwaappe aybakko guppi guppi co kiyees. Hageeti naati uttido sohoy tanakka yaa zaaridi goochchees.

keehi pala lo'iya na'iya diyaara maayuwa maayada beetawusu. ippe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi suyqqe de'iyaagan haattaanne hara ushshata hara suyqqiyan bayzziyoo miishshaappe keehi guutta gatiyan bayzziyoogaa shammanaw asa ubbaykka keehi doses .

Cora naati ajjora soosuwaa biidi haattaa gidon kaidi deishin issi macca na'iyaa haako yaada pootuwaa denddaydda deawusu. Ha sohuwaasi deiya carkkoy keehin injjetees.

Qorqqoro keettaa heeran mittaa likkiyaape aattidi dichchana koshshenna. Ayssi giidanaa giikko mittay dicci gakkidi keettaa bollan wullana danddayes hegaa gishshawu mittaa ubba keettaa heeran tokkennaakko lo'o.